Yonde sare, dammugal sare burawn, kolberti, gene girin nda daro dstv ha dow, mita maɓɓe ɗo takki, polwaya wayaji.

Visa appilikeson, danejum on binndi bulu jungo godɗo ɗo vinda be bairo, to a dillai leddi yasi seto aɗon mari ɗum.

Roba nafturgo ha kicin, to himɓɓe ɗo defira marori watai hakoji ha nder, watai ndiyam, kanju on be kulaji ha ɓawo mai, kolo pink ya juɗɗum.

Tattase bokko bokko, ɓe ɗo wata ɗum ha fraid rais e wada dekoratin nyamdu be mai, e wada ha stiu, himɓe fere do nyama keccum fu, e wata ha koslo eɗo faunira nyamdu be mai.